Kehyitti hibarr boo jogeeh ce tass kaati hibaar bunj hameh di standard news, kibaar ce dehka baa moui neh gcci dajaleh nen nyaari fuuki million dalasi puur hehkk jangoro bu nga hamneh moui covid 19, nyarreli hibaar bi moui wananeh daal aprc sunj ko tehgeih ce yournen, manam sunj ko yourbeh ce ruwaah dineeh nyaaka haliss.

Bi bagasi wann la, bunyu oyeh baku, denkodeh jefandeko sunyu toga, pur yengal maalo, wala sauce, ak tamit purr jahasseh soi defarr cake, waw nyuko jefandeko si wann bi.

Lii ay toogu la, toogu bu xonxa mu fii, toogu bu nyuul ak bu xonxa way toogu yi nak por toog la, te toogu yi munga ko, mungo ko jafandiko si sa ker, wala si rastauran, wala so amne baal, wa toogu yi funeka la muna dem, so amne ay gan mun galeko jox nyu toog

Lii kayiti xibaar la, bayeeko si taskati xibaari,"The Standard News". Xibaari ñungi ne, Ekotoriyal Gine dañg bange, taxawal Jaame, si yooni luwaa.

Lii aanda la binga hamanteh neh kurang lamor jeufandikor, danga pluck rk def c sa churai baikor fa hehtt bi di genah ndankah ndankah, nopaleh na, dina aarr, yomba na teh dina la waanjil ci laka yu bari yehnayi, nga hamneh haleh yii dinen njow rk sudae yenen aanda yii la, haleh wara njow rk tek fa lohom mu lakah, bii danga pluck rk mui dem.